Niriba n bɛ ashibiti ni shɛba do n do la tiŋa ka shɛba do bini dɔhi zuɣu shɛba yela nɛn piɛlla piɛlla ka shɛba ye nɛma sabila ka so mukuri sabila.

Niriba n ʒia bɛ bala cheche buɣima n chena ka sheba kpe tuuka chendigu ka sheba ye niɛnpiɛla piɛla ka sheba mee ye niɛn'sabla sabila.

niriba n ʒɛya niriba maa galisya pam ka so ʒɛ zuɣ' saa ka pɛɛi o nubila tɛritɛ kuɣ' shɛli polo ka so mi gba tiŋa ka yɛ liga piɛli ka ŋɔ ʒɛ zuɣ' saa maa yɛ liga nuɣisu

ninsalinima m-bala bɛ mi galisiya ka bɛ yɔhira ka ye liiga nima liiga piɛla ka gbubi tuuta nima n-yɔhiri chana.